Basaani shinane bagwatire bisepeewa kumitwe gyawe ni zi sumbati ishibayeda kuda kwingira mumenzi nga likhokhoro lino lyagwire mumenzi, kamenzi kano kadumbukhire ne bikhare ku lukhokholo lyawe bali nisi baza

Kulukulu wabayibwa mulumako lwebibya lumako luno khungaki mushisisila mwesi kulukulu tsino tsili khulikho khwabimbibwa ni bunyasi

Tsifuvu tsili mumetsi khanyolekhana khunyatsa, tsifuvu tsi tsawumulile mumetsi, tsilukwinyayila mumetsi mwetsi tsimikiile

balinda lukhosi babili bimikhile khumukhosi ni shitimwa shabwe shee khulinda lukhosi khumukhosi khuronewele buulayi

Umutimisi uwe indika irambisa kamafura nga wakwarire shisepewa shimutikiya khuta khufuna buwandalafu khumurwe khwewe nga wafunile buwangafu ne shitima, wasutile bakelema babili inyuma we shitima shewe shendika irambisa kamafura.

inzu imbofu iye tsinungo tsine hungaki ishili hululibwa nikumuyehe tawe hungaki hwayo huliho sitangi sisi babihamo kametsi

kamarumbi ke kametsi mwisi babayila tsingeni kali hasi khe lukingi lubonekhela shanjelekha

lubalanye lwesi kamahoholo kabusanila nga kamile mumetsi babakatimisa ne banyale hufuna isi bakona oba inzila ibayila isi bamile

Umubumbi ali kubumba shibumbe muliloba shesi iffe kulanga shitaago shili mulangi iya nelooba, lidoyi lyamwiyakile kumikono gyewe.

Gamasuuswa ga buulawa gesi babusile adwena gakolebwa mwilumbi ilikola gamasuswa mwilumbi iliwambagana ku bye bulamu

Anze ilabuule, inyanga yagwile ilikubonekela kungaji kwe'nyanza kwesi imulikile ilangi iyayo iya iye litofu

Umunamaye uwebusoolo imikhile ni kumwiwenela aleyi inyuma weshitima she balindi lukoosi, umunamaye umulindi lukoosi mutwela wimikhile ibweni we shitima warere kumukhono kwe khushitima she balindi lukoosi.

Umukelema wemikhile wakwarire siteteyi waboyele ne shitambala shemurwe mweshi sisakhe simikhile.

Basani bataru bkhale khumakhokholo kesi bajedelakho khunyatsa mutwela wahambile kumukango gugujesa likhokholo khunyatsa

intsu isi bombaha mumatafali iliho kamaduha kataru nilangiyayo bachiyaha ilangi iya nalunyasi kimilyango kiliho ilangi inandafu

likulanilo liliho kyimilyango mukulisiwa bikulano ilyombehewa hunduro hwe kumuhosi

Umu'umbi we kamatafali, ali khura liloba mukhatiba kha kharusa kamatofali khu shisi akhupilakho

Kamakhokholo kesi batimisila khutsinyanza bakharele khundulo khulubalanyi lwanyanza

Umulimi ali mu'mukundu ali khubyala, byesi alikhubyala nga abyamisa mushikhokholo shesi a'wambile mukhono mwewe.

Umujelema asudile kidasa kye gamatofu kumutwe kwewe ali kujendela agati mubatu muzinzu zilikho zinungo khungaki.

wanesilikhe alimushikona alikhuyima byekhulya mushikona wanesilikhe uyu alikho kamafumbwe kamamali.